Zvikora zvirikufundisawo vana vadodori, kuvanasirisa kuti vaende pachidanho chekutanga vavakuziya zvimweni zvefundo, asi ngekudaro vanonzi ngavape vana ava zvihlayo zvinoenderana nezera ravo.

Kuzvikora kune chidanho chekutanga chinogadzirirwa mwana kuti azoenda uko kunofundwa vana vanoenda kuchimbuzi vakawanda veipetukayo vanofundiswa kuti nyara dzinogezwa sei.

Variyo vanogadzire zvikora zvavo zvinova izvo zvirikudetseredza budikidzo rehurumende kuti mwana weshe asati asvika zera rekuenda kudanho rekutanga unosisawo kuva anechekuita pachikora.

Variyo vari kutidetsera muzvikora kufundisa vana vedu vantuvo ngavafunde vakafaranuka ngokuiti vakafunda vasingadakari fundo ayiendereri mberi nyika inotsakatika.

Zvikora zvedu zvavandudzwa nehurumende kuti zvikwanise kudetsera vana vadodori vasaramba veinzerereka vari mumakanyi, vantu vanokurudzirwa kuendesa vana ava kuzvikora.

Tinokurudzira vana vedu vanoenda kuzvikora zvepashi kuti dai waro vaisirwa zvikora pasinde pavo mumakanyi medu kuitira kuti vasahamba muhambo wakakura unoenda kuretu.

Tinokurudzirwawo kuti vana vedu vaende kuchikora nguva nenguva mwana achinge asvika pazera rekuende kuchikora ngaaende asanzerereka munharaunda akwanisewo kufunda nevamweni.

Tine vana vedu vanoenda kuzvidzidzo zvepashi apo pavanenge vakwanisa makore. Ikodzero yemwana weshe kuende kuchikoro kunyazi mubereki uripo kana haapo aripo masangano anodetsera.

Tinazvo vebazi rezvedzidzo varikuramba veiwandudzawo nevanogadzira zviro, varikugadzira zviro veitarisawo mazera. Vana vokwanisa kutambisa zviro zvinovafundisa fundo.

Tinobonga maningi vana vanoenda ku zvidzidzo zve pashi vanoenda veino fundiswa chi kurutu vanofunda veiona sake zvikora zvavo zveiswa zvimidhori kuti vafunde veiona.

Tinazvo zvikora zvepashi zviri kudetseredza dzidzo kuti ive yakavandudzika. VeHurumende vanokurudzira madandiko akazvimiririra nemachechi kuti vadetsere nekuaka zvikora.

Zvikora zvedu zvepashi zviri kukurudzirwa kuti kana zveiakwa nevaya vanenge vakadziemera, vavake zvakanaka muberere mwavo kuitira kuti muwane kuhambika. Vasasiya zvinhu zvinokuhuna vana.

Zvikora zvepashi zvinotorwa sehwaro hwakanaka nekuti mwana achinge atokona pachikora chepashi apapo watoumbika unoenda kuzvikora zvemberi ari mwana ane ruzivo.

Zviro zvakanaka kuti mwana achinge asvika zera rekuende kuchikora tisamusiya einzerereka ngaende kuchikora. Kana tisina mare ngatiende tinobhuirana nemukuru wechikora anoona zvekuita.

Ku endesa vana ku zvikora kwakanaka chikora zvepashi zvazara mu ndaraunda muntu uno chiendawo kwa anoona kuti ndiko kwaano dakarira kuti mwana wake afundire.

Zviriyo zvikora zvepashi izvo zvinenge zveidawo zvihlayo zvakanaka zvinoenderana nevana vanenge varipo pachikora kuitira kuti vakwanise kugara veinyora zvakanaka.

Zviriyo zvikora zvedu zvinofundisa vana vedu kuti vakwanise kuite mabasa enyara. Akafanana nekusona izvo zvinosanganisira majaha nedhombi, azvisarudzi kuti wakadini.

Dziriko nharadada dzisingadi kuteedzera mitemo inenge yataurwa nehurumende. Hurumende inoti kana munhu eida kuaka chikora chake, pane zvinosiso kutevedzerwa. Vamweni avatevedzeri asi vanovaka zvikora.

Zvikora zvepadera nepadera zvinodzidzisa ndombi nemajaya kusona kuti muntu achibva pachikora apapo ototangawo kambani yake yekusona eyitopawo vamweni mabasa.

Zviriyo zvikora zvepadera-dera zvofundisawo vana kushandisa zvivhitivhiti ,zveikwanisa kutova zveitora mufananidzo ,kana kushandisa bhilo kuita mifananidzo dzevanenge vaona muzvivhitivhiti.

Zvakanaka maningi zviri kutwa ngehurumende iri kupawo vana mukana wokuenda kunofunda zvifundo zvekukwanisa kuita anamakanika vanogadzira motokari dzinenge dzafa.

Tinazvo zvikora zvepadera nezvepadera-dera zvavakudyidzana pazvifundo zvakona. Mwana unototanga kutofundira kushandisa michina yezvachada kunoshandisa kuzvikora zvepadera-dera.

Zviripo zvino shandiswawo kuzvikora zvepadera nepadera dera kuti vana vabveyo vava nefundo yekunokwanisa kunasirawo zviro muntaraunda mavanenge vakabva.

Vana vedu vanoenda kuzvidzidzo zvepakati vokwanisawo kufundisana veidetserana kuita mabasa avo kuitirakuti zvevanenge veinyora nekunasiridza zvibude zvakanaka.

Tinokurudzirwawo kuti vana vedu vaende kuzvidzidzo zvepadera nezvepadera-dera nekuti ndiko kune hwaro hwekuti vafundiswe mabasa avanokwanisa kuita. Angava mabasa ehloko kana mabasa enyara.

Zvikora zvedu zviri kuvandudzwa ngehurumende yeizvinasurudza kuti zvive nezvidzidzo zvinoite kuti mwana akasazondotsvake basa eibva pachikora asi anotanga zviro zvake ega eitodetsera anthani.

Kuendeswa kwevana kuzvikora kwakanaka maningi. Chinodiwawo mubereki ngaapewo mwana wake zvikwanisiro zvokuti aende anofunda ngesimba asada kudzoka kumba ngekuti unenge eishekwa ngevamweni.

Zvinodakadza yaamho kuti hurumende yakaona zvakasisira kuti vane zvikwanisiro kana machechi akwanise kuvaka zvikora zvinodetseredze kuti zviwande uye kuti zviende pasinde.

Vana vedu vanemukuba wekusada kuenderera mberi nechikora vashomani vanoenda pachikora chepakati ngekuti vanoti hazvisisina shwiro vanobva vasiya chikora apapo votoenda kunoshanda joni.

Zviriyo zvikora zvedu zvinotidetseredza pavana vedu vanenge vabva muchidanho chepashi zvakawanda nekuti hurumende yakati vanokwanisa ngava vake zvikora.

Zviriyo zvikora zvawanda muntaraunda mwedu vana vaineseka ngekuenda kuchikora veinofunda vakawanda muchikoramwo. Mazuva ano zvawanda zvikora vana ngavaende kwavakasununguka.

Vana varikuenda kuzvikora zvepakati vanenge vakunda kuzvikora zvepashi . Tinokumbirawo zvikoro zviashire vana vanenge vasina kubuda zvakanaka pazvikora zvepashi ngekuti pazvikora zvapakati vanonofundawo mabasa enyara.

Zvikora zviri kuvakwa nevantu vakabvumirwa nehurumende zvimweni zvakona zvinoonekwa kuti zviri kutotanga zvisina zvidziro zvekuti vana vafundire. Vanobva vafundira pabanze. Izvozvo hazvidiwi.

Vana vanoenda ku zvidzidzo zve pakati vanopuwawo mukana weku shandisa zvipo zvavo kungava kutamba bhora re maoko kana re makumbo veitamba ne zvimweni zvikora izvi zvinovaita kuti vave ne utano.

Tinokurudzira kuti zvikora zvedu ngazvive zvinovakwawo zvakanaka. Kunyazi hurumende yakati vantu vavake zvikora zvaka, ngavavake veiteedzere mitemo, kuitira kuti vana vapindire pakanaka.

Zvikora zvedu zvedu zvepakati zvinoonekwawo zveiunganidze ana zveivazivisa nezveutano kana nezvezvidzidzo zvavangakwanisa kutora kuti vaone kuti vanoda kuita mishando dzipi .

Ndezve mene zviri kuitika ku chikorayo vekuzvi korayo vano kurudzirwa kuti ngava vake mbatso dzino isirwa mabhuku kuti muntu ayende ano taticha eyi bharawo zvaanenge aona mu mabhuku.

Variyo vana vanoendawo kuzvikora zvinenge zvichangobva mukuvakwa zvikora izvi zviri kuvakwa nemhando yepamusoro vamweni votokona kuaka zvikoro veiturikidza mhtso.

Utano vanoendawo muzvikora zvedu zvepakati veinofundisa vana kuti kana vana veida kuita zvehudhogodheya, zvifundo zvipi zvavanofanirwa kutora muzvifundo zvavo.

Zvikora zvepakati, zviri kukurudzirwawo kuti zvifundise vana , zvinoenderana nezvipo zvavo zvavanokona. Vamweni vanokona kuemba, vamweni vanokona kurumba.

Vantu varikukurudzirwa kuaka zvikora veiteedzera mutemo wehurumende kuti dzichi dziro rinenge rakakurasei uye rakasimba sei kuti risazowira vana vechikora .

Zvikora zvedu zvepakati zvinovakwawo zvakati simukeyi zvine ndaraunda yekuti vantu vakwanise kutambire mitombo nekuti havahambiri zvemabhuku chete vanoitawo zvinoenferana nezvipo zvevana.

Variyo vanonasura zvino zvihlayo zvinonayi gariwa nevana vechikora. Zvinonasirwa zveienderana nezera. Vana ngavawane zvikwanisiro vari kuzvikora, kuti vakwanise kufunda zvakanaka.

Variyo varikuvaka zvikoro zvepadera nezvepakati veiisawo mhatso kuti vana ava vaonewo pekugara kana veigarawo kure vaone pekugara vakasununduka.

Zviriyo zvikora zvevana vedu vanonga vabudirira pazvidzidzo zvepashi, zvonofundisavo mabasa akasiyana-siyana. Tinokurudzira vana vedu vafunde nesimba kuti vabudirire vakwanise kuzvoita madhogodheya.

Tino kurudzirwavo kuti vana vedu tiva kurudzire kuti kubva varipashi kuti kudzidza kwakanaka, uye kudzidza pamusoro-soro, kuenda padera-dera, muzvidzidzo kunovapa kuti vave nehupenyu hwakanaka.

Zvikora zvepadera-dera zvinosanganisirawo zvikora zvinofundise vantu kuti vaite madhogodheya kana kuti vantu vafunde nezveutano zvekuhloya mitombo kuti yakanaka ere?.

Zvikora zvepadera dera zvinowanikawo zvine pekushandira kuti wapedza kushandisa chimbuzi ugeze nyara kuitira kuti vana vanenge kuzvidzidzo zvavo veve vakachengetedzeka .

Variyo kuzvikorayo zvepaderadera kufundiswa zvemhando yepaderaderawo tobvayo kuzvikorayo weiuya muzvibhendlera veitobetseredza kuhloya vamweni veibeurwa muzvibhedhero zvavo.

Nebhii inoita nezvedzidzo Vanomboita mihlangano mukuru veida kuvandudzawo dzidzo vasingakanwiwo vanoshande nevana kuti vanodawo mare inovakwanira.

Zviriko zvirongwa zvinoitwa nehurumende kuti mwana anenge akunda muzvidzidzo zvake asi eishaya adetseredzwe kubva pakubhadhara chikora nezviro zvaanoshandisa kuti akwanise kuenderera mberi nefundo.

Zvinodakadza kuziya kuti hurumende yakazopawo masangano akadziemera ega kuvaka zvikora muzvidhorobha zvidodori kuti vanobva kumabuya vahanirewo midhorobha dziri padhuze navo.

Vantu vanoziviswa kuti zvikora zvepaderadera zvavayowo zvekufundisa vana mishando yenyara yavanozobva pazvikorazvo veinda munharaunda mwawo veitodetsera.

Zvikora zvepadera dera zvakavandudzwa zvikazi mwana wega wega ngatenge chivhitivhiti chake icho chinoshandiswa eiuya kuita zvidzidzo zvake akusisina unoshandisa mabhuku kubhala.

Variyo vantu vanodetserawo zvikoro zvepaderadera nekuzvipa mvura yakachema uye nepekushambira nyara pakakura kuitura kuti muntu weshe akasire kudetsereka.

Hekani zvikoro zvawanda mundaraunda mwedu zvinofundisawo vana kuti vanasire zvimutombo kana kuhloya mitombo dzinenge dzabvawo kunyika dzimweni zvikora izvi zvifundo zvepadera dera.

Zviroyo zvikora zvepadera-dera, zvavakuvakwa nemhando yepamusoro. Zvino kodzeravo kunge zvine panoverengerwa mabhuku kana kuti mwana unoenda onotora kana kuverengeremwo.

Zvinokurudzirwawo kuti vanhu vave netariro yakanaka. Tanga tisingafungiri kuti muzvidhorobha zvidoodori mungaiswawo zvikora zvinodzidzwa zvepadera-dera .

Tinokurudzirwa kuti tive vantu vanodakarira zvakanaka. Mavakirwo ari kuitwa zvikora zvinofundisa vantu vepadera-dera omwisa mvura zvekutoti muntu unotohwa chidokwa- dokwa chekunofundawo.

Tinobonga hurumende iri kuramba eivandudza kuti zvikora zvepadera -dera zvivakwe asi inopawo chizato chekuti chikoro chega chega ichocho ngachive nembatso dzinoiswa mabhuku ekuti vana vazofundaa.

Tinazvo zvikora zviri padera dera zvavakufundisa vana vedu veida kugarapo Veipuwa cheshe chekushandisa kungava kwekugezera kana kugeza nyara vabva kuzvimbuzi vari Mudzimba dzawo.

Dziriyo fundo dzepadera dera dzinotofundiswawo vana nezvemhuka kana nezvemuntu vanotoratidzwawo mabhonzo akona veitofundawo vakawanda weiwana ruzivo.

Zvikora zvedu zvinosisa kunge zvine zvikwangwari nekuti zvikora zvepadera dera zvinoonekwa zviri zvikora zvinenge zvinendau yakakura yekuti unogona kupedza zuva rese weyi rashika.

Zviriyo zvikora zvofundisa vana vedu kuti vave madhokodheya nyika yedu yavandudza fundo kuitira kuti vana vakawanda vawane kuhanira zvikora zvepadera dera.

Madhorobha madodori akuvakirwawo zvikora zvepadera dera kuti vana vanenge veibvawo mundau umwomwo vakwanise kubva veibva nepamhatso dzavo zvisingavadhururi kugara.